Ubba haahuwankka eqqiddi daro yafaran tokkettidda carshsha woykko badalla puutiya be'iyoode goshshanchcha nashisees. Ha badallay keehippe aaho sohuwa ekkidda katta ayfe.

Daro lo''iya naatinne maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. eti ubaykka dangguzaa maayi uttidosona.

Issi bootta sohuwan asay dumma dumma buqura qanxxanawu go'ettiyo naa'u xeeray de'iyo qara qanxxiya buquray uttiis. Ha buqura oyqqiyossan naa'u ollay de'ees.

Hageetu mala yupudhdha darssayi tawu diyaakkoo tana ayiba lo''anawu des giideti. tawu ubba duretayichchidaba malatidi ta garssan ayyuwaa kunttennan aggenna.

Issi butanee oydiyaa ekkidi uttidagaa issina qassi maccaara a kushshiyaa meeccisiyoo buquraa oyqqada a kushshiyaa meeccisayda de'iyaara beettawu nuuni xeelliyoo wode.

Issi heeray de'ees. Ha heeray saluwaa caddida shuchchappe oosettida keettay qassi heeran beettiya irxxa maataaynne qassi dozati deosona. Ha dozatuppee sintta baggaara cora keettaykka de'ees.

Cora asay issisan uttidi sinttawu simmidi xeelidi deosona. Ha asan daroy qassi macca asaa gidishin mitta kuwaa giddon uttidosona. Ha asaay ay oottidi de'i?

Issi gastta bitanne ba ayfiya danuwappe naaganawu ba ayfiyan wottiddo zamaana ayfiya naagiya buquray aybbe? Ha buqura maadoykka aybbe aybbe?

Issi katama giddon cora naaqqashshaa gattiyaa dumma dumma taappelati deosona. Ha sohuwan katama giddon asay yaane ha simerettees. Ha katamay awa katame?

Dumma dumma masuha qumanne qassikka issitto issitti haatta tigganawu maadiya otuwa hiillanchchiya medhiyo ogee keehippe malaales. Ha buqura urqqa munaqqada minissada medhawussu.

Naa'u yelaga macca naati wolaytta qonccisiya qalame deiyo curqqa mitta xam'an qachchidi pude denttidi oyqqidi bootta shurabiyaa maayidi ha simmidi eqqidosona.

Wodiya zammaanatettaara gayttidaagan kase baynnabaati heeratun maalaaliya hanotan gujettiiddi de'oosona. Hageetuppe issoy mittaa gididi ha mittatuppe ubba heeraa zaa'idi gakkidaagee giraabiiliya.

Issi kaamee eqqidagaa bolli dumma dumma buqurata caaniyoogaa be'idi nuunikka qassi nuyoo de'iyaaga ekkidi akko biyoo wode kaamee akeekennan sohuwaappe xayiigis!

Baaburee issi kutti cora asaa caaniya zammaana toga miishshatu giddoppe issuwaa. Toophphiyaa biittan daro baabureti de'iyo erettida ambbatuppe Tungga ambbay issuwaa.

maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona. appe ha bagaara bootta makkiinay beetees.

Amarida orttodookise ammanuwa kalliyaanne kaalettiya aawati bantta morggiya ziqqi oottin issi ba kushiyan oyqqidi haasayiiddi de'iyo miishshay ayba geettettii? Qassi eti maayido maayuwa meray ay malee?

Issi bootta qeeri sayniyaa bolli injeeraa xaaxxidi wottidogaa bollan donuwaa sawo matatuura keehippe injjeyidi kattidoogaa be'iyoo wode maanawu qooree doyettees!

Toophphiyaara Isiraa'eele biittaara diyaa gayitotettayi keehippe minnidi malaaliyaa hanotan des. Naayikka dumma dumma qommo murutaa issippe shaakettoosona hegaapekka qassi ishadan siiqettoosona.

Naa"u yelaga attuma naatin issi mittaa ayfiyaa maaridoogaa uyiyoo keettan ha baggaara uttidi uyiyaagetuppe issoy nuuyoo lagge na'aa gidiyoo gishshawu nu eroos!

Issi xoossayoo goyniyoo keettaa giddon sitta baggaara masqqaliyaa malatay de'iyaagaa miyiyaan bootta maayuwaa maayida daro naati maarara gulbbatidaageti bantta kushiyaa saluwaa zaaridi eqqidosona!

Asa kaarootiyaa giyoogaa shammi shammidi hegaara kattaa kattoosona. Issi issi issi asay qassi he kaarootiyaa miyoogee ayfiyaassi keehippe lo'o goosona.

Issi kompiiteriya a go'ettanawu maaddiya hara buquratikka de'iyageetuura issippe oorattata wottididoogee a maaduwa qoppiyoode ubba asayikka ha miishshaa go'ettiyaakko keehippe lo'o!

Aaye issinna ba xanttiyo na'aa kiyuwan idimmada ba galla peeshshaassi koshshiyaa miishshaa demmanawu bambbariya zal"awusu. Ha I minotettay keehi nashshissiyaba.

cora naati issippe eqqaageeti diyaageetu matan maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. banddiraakka oyqqi uttidosona.

Tungga ambbaa aysoy ambban de'iya kawo oosanchchatu duussaa injjeyanawu dumma dumma togaa miishshata hiraysuwan shiishshees. Ha kaameti ambban de'iyageetu koshshaa kunttiiddi de'oosona.

Hagee toophphiyaa kawotettaa giddon baaburiyaa hagaazaa immiyoogee wogga kaamee eqqidagee xeelliyoo wode bolla baggay bootta mera garssay zo'o gididagee beettes!

Asay ba dosiyo siiqo laggiyawu woykko ba siiqo laggeessi issi keehi dosido imotaa immees. Daro wode ba siiqiyo na'eesssi qooriya worqqaa immees.

Issi yelaga macca na'iyaa de'iyaara ba huuphiyaa naa'aw shaakkada qachchanaanawus. He na'iyaakka qassi adil''e ciishsha mera maayuwaa maaya uttasu .

Issi wogga keettay biron keexettiyaagaa heeran maaraara qorqoro keettati diyageetuppe issuwa bollan beqqu qan'iya miyo keetta yaagiya xifatee erissanawu xaafoogee keehin lo'iyaaba.

Issi keehippe lo'iyaa keettaa giddon issi gitaaree meran karetta gididaagee eqqidagaappe garssa baggaara daro korinttiyaa wolqqaa aattiyaa wodoroti sa'an de'iyaageti oyqqakonne yashshosona!

Woga mitaynne maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. etappe garssa bagaara qassi cora asay eqqiis.

Cora kuttuwaa shiishidi heemmiyaa asay bantta kuttuwaa hargee bochchenna mala minttidi naagiyaaba gidiyaakko hargee kuttotussi heeraakka shiiqennaadan keehippe maaddes .

Issi deretti ekkiyaa heeran diccidi de'iyaa mittay de'ees. Ha heeraykka ira keehin koyiya soho gidiyogee erettees. Hagaa mala heeray duussassi keehin injjeettena.

Issi gelao na'iyaa ba huuphphiyaa datta loyttoogaara aybba lo'awusu giideti. Giddoppe attin ha na'iyaakka paraa cimbba wotta uttasu. Qassi wurssettan gozzda ba cimban gujjada uttasu.

Issi keettan haattaa duuqqiyo jookee, uttiyo oydee, tamaa aattiyaa adapteriyaa yaagiyo elektironikke miishshay de'ees. Hagee awa heeran de'iaykko ta eriba malattees.

Issi bitane wolaytta televizhiiniyan oduwa makkisuwaa wodiyan wodala ganjjee oychchobaa odiiddi de'ees. Wodala ganjjee darotoo issi heeran hanettiyabba oychchidomne duuqqi ehidi asaassi gattes.

Alkooliyaara de'iyaa ushshati asaa bollawu immiyo maadoy dariiyye qohoy darii? Jinniyaa yaagiyo ushshaa qommoy bawu aybippe oosetti woykko aybippe murutettii?

Ha misiliyaa bolli beettiyaa bitanee bulla kootiyaa maayidi ba naa"u kushiyaa xaaxidi eqqidaagaa miyiyaan de'iyaa xifatee keehippe guutta gidiyoo giishshawu beettena.

Issi keettaa karen cora asay eqqidaagee beettes. Ha keettayikka qabaliyan diya seeraa naagissiyo keetta ha keettanikka seerappe kare kiyida asaa wottiyoosaa.

Asay allaxxanawu issitoo issitoo ha heeraakka biidi be'idi yes. Shin urqqay nuketti nuketti uttidaagaa milates darin be'a be'a iissiyabi baa.

Moottaa seeraa naagissiyaa xaaceti yaparan sitti giidi eqqidaageti xeelliyoode keehippe lo'oosona. Eta oosoyikka keehippe lo'iyaanne heerawu gidin kawotettawu keehippe koshshiyaaba.

Beni taani oyddantta kifiliya saynisiya maxaafan tamaariyo wode issi zo'o worakanaaba odiya sohay de'ees. Taani qassi ay qommo worakanaakka be'naappe hayqqana gays.

Ha wolayitta giddon daro sohuwaan mokkiyaa sa'aara zaa'ada biyaa zimbbaanuwaa yaagiyoo maata go'ayi ayiba gidana danddayii? Ha maata awan demmana danddayiyoo?

Ha"i nu biittan kawotida kawo dottore Ahimeda Abi daro heeran puutiya tokettan sintta xeera gididi erettees. Tana qassi a oosoy keehi lo'iis.

Tukkiya tigidi uyanawu maaddiya buquray beettes ha buqurayikka zo'o, boottanne qantta gididi issoy issuwa bollan uttidaagee beettes. Hagaa mala buquran uyiyoode keehin lo'ees.

Issi bubuxuwaa annaciyan ka'iyaa kaasanchchaynne a qassi luxisiya daanati issippe aaraa deosona. Etappe guye baggaara bubuxuwaa ogiyan paarise gakkanawu yaagiyaa xuufe godan xaafetti uttiis.

Issi issi asay ba duussaa laammanawu oottiyo baaxee keehippe maalaalees. Issoy issoy qassi hagaadan daafuridikka sa'aa kessennan hayqqiyo wode gomppan michchees.

Toophphiyaan de'iyaa daro wogatuppe issuwaa gidida ammanuwaa wogan sintta xeeray damaaraa yaagiyoo baalayi keehippe daro lo''es. Daro asayi kare biittaappekka xomooses.

Yaparan eqqida attuma biittaa naagiyaa wotaaddarati bantta minotettaa paacciyoo ogee keehippe malaales. Awan tollu gi eqqidi aybakko bantta kushiyaan mintti oyiqqidosona.

issi na"ay diyaagee beetiyaageenne qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Korchche sinttaara dumma dumma meray deiyoge issi mitta bolli uttidi hanqqetti uttiis. Ha korchche saxikko eeswuaara yedena yaagiyode aykena tume?

Asay uluwaan guxunee diikko hagaa xaliyaa maaridi uyidi haa cooyidi kessanawu maaddiyaa maata meray de'iyoo biittaappe mokkiyaa xaliyaa sunttaa woygidi xeegiyoo?

Kase wode Toophphiyaa huuphe xaatta mocona gidida mantta Dasaaleyigna Hayile maariyaami kawotetta oraatta huuphe xaatta moconaassi dottoriyaa Ahimeda Aabiyissi immiyoogaa.

Dumma dumma mali'o kattara qassikka issitto issitto coo uyiyo oyssa tukkiya wolayttan asay waattiddi giiggissi? Ha tukiya tigiddo buquray aybbe?

qorqqoro keettaa dirssay beetiyaagaappe guye bagaara keettay des. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Wolayitta asay boniyan sul'aara kattidi usttadan go'ettiyoo sul''aaraa min mal'iyaa leehiyaa. bolla bagga poquwaa diggiichchidi loyitti kattidi irxxiyaagaa uttiigidi meettes.

Oyddantto xekkaara de'iyaa bulla mera qalamee tiyettido keettaappe sintta baggara aaho mittaa kuway de'iyaagaa giddon cora asay eqqidi awaappe shemppidi de'ees!

Qoodan heezzaa gidiyaa macca yelaga naati bantta huuphphiyaa shemppisana giidi zannaqanawu biido sohuwaa sunttaa aybaa giidi xeeganawu danddayetii odite erikko?

Zammaana wodiyan wolayitti yiida qorqqoroo keetta giyoogaa keexxiyoo wode bolla baggaara kammiyoo qorqqoroyi ayiba lo'es giideti. Issi iranne duge xokissenna.

Ogiya awa simmidi baanawu koshshiyaa ogiya malaattiddi de'iyaa misilee beettes. Hagaa mala misilee daro sohuwan de'iyaagaa gidishin a asay be'idi aybanne waayettennan baanawu maaddes.

Keehippe gita shuchchappe sintta bagan de'iya asay maanawu miyo mitta aybba geetetti? Ha mitta ayfe awudde awudde mokkiddi asaa naata go'ii?

Asay issi issi baaleta bonchchiiddi gidin qassi issi asaa bullachchan gidin oydiya yuushuwan lo'ya ciishshata yuushshi aatti wottees. Taanikka hegaa malasan uttikko keehi ufayttays.

Bolla baggayi karetta garssa yedhdhiyoo sohayi bootta gidido maayyuwaappe merettida caamma hagan olayi oonee? Ha caammayi giyan woyisaa ekkiyaakko arayii?

ammanibeenna asaassi xoossaa qaalaa oddiidi beetiya asati gulbataageetinne etappe guye bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Macca naati ba puulaa naaganawu oyqqidi som'uwaa yaanne haa pittiy miishshay beettes. Ha karetta miishshay oyqqiyoosaara diyagaa gidishin nu tiyanawu koyyidobaa bochchi bochchidi tiyoos.

Macca naati ooratta oratta maayuwaa maayi maayidi banttana bessiyoo anaacee de'iyaagaa taran taran yi yiidi banttana bessiyoogee keehi malaales .

Issi dumma dumma haggaaza immiya xaraphphezzay a bollan curqqa wottoge de'ees. Ha keettasi goday qassi magalashuwaa milatiyaban keehin puulati uttiis.

Toophphiya giddon de'iya maalaaliya mereta imotatuppe issoy erttaale. Ha souwan de'iya seerida shuchchaanne tamaa hanotay xeelliyo wode keehippe yashsheesinne lo"ees.

Maccca naatu maayuwa siraatay daro wode banttana gatti kammi maayikko lo'o. Issi issi gaasuwan eti bantta bollaa bessiya maayuwa maayiyode tana aybakka lo'enna.

shuchcha keettay diyaagee laa aybba lo'ii? qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Nu heeran de'iyaa milishata ubbaakka kawoy shiishshidi bantta de'iyoo heeraa heeraa keehippe minttidi naagana mala loyttidi zoridoogee keehippe lo'iyaaba .

ha keettaa matan beetiya qorqqoro dirssay ay maadii? qassi keettaappe guye bagaara aappun maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Issi geelao na'iyaa keehin puulatada ba huuphphiyaa yedada sintta baggaara bootta curqqan qachchada eqqasu. Ha na'iyaa maayido maayoynne a qoriyan wottido alleqoy awa asaa wogaa qonccisi?

Muuzee asawu min daro maaduwaa immiya miyo mitta ayfetuppe issuwaa. Muuziyaa gaariyaa bolli wottidi yuushshi yuushshidi bayziyogee ha'i daro ambbatun meezettiiddi de"ees.

Hezzu wotaaddaray issippe cora asaa harasaappe ekkidi ehiiddi de'iyaageeti beettiyageeta gidishin eti bantta kushiyan oyqqidi miishshay aybee? Qassi etanne asaa haattaa bollaara ehiya miishshay ayba geettettii?

Wolaytta giddon bolooso bombbe allaanan de'iyaa ajjoora soossuwabaa odiya taarikiya maxxaafay beettes. Hagaada hara hara malaaliya meretatubaa erenna asay nabbabbidi erana mala xaafidi wottanawu koshshes.

Konggo caammati daro wodetussi dumma dumma heeraa asata maaddiiddi takkidosona. Ha caammay shammiyo wode guutta biraa ekkidi go"ettiyageetussi keehippe injjetees.

Ichchashu attuma asati issoy issuwaa kushiya oyikkidi haa simmidi wqqidaageetipoe issoy moobayiliya ba hayittan wottidi haa xeelliiddi des. Eta guyyessan dozzay beettes.

Haga maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. toophphiya kawoy aadiyi ahimmedi beetiyaagee keehi asaa lo'ees.

Issi issi keettan asay ba keettan daro lo'iya soofa oydiya gelissees. Soofa oydee qassi daro wode utetta xallawu gidennan zin"uwawukka maaddees.

Co"u giidi uttidi bantta timirttiya taariyaa tamaariyaa qeeri naati tana ayiba ufayissiyoonaa. Aayssi giikko eti mintti tamaariyoogan wontto Toophpheessi asi des.

Haatta doonan eqqida issi na'iya beetawusu. qassi i matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Toophphiyan aayoti Galla Galla duusawu keehin tuggaroosona. Bantta naataa dichchanawu maataa, mittanne hegadanika haattaakka bayzzidi dichchiya minonne goobata. Xossay etawu addussa laytta immo.

Daro asay dumma dumma gaasuwan cora qommo haylanddiyan ashshagettidi suuqiya yiya ushshata shammidi uyees. Shin taani mangguwa juusiya haylanddiyara gufantta aggays.

Asa issi heeran xeeganawu qassi muuzzuqqa miishshatan go'ettan maadiyaa xurumbbay de'ees. Hagee xurumbbay beni wode asaasi kiitaa heeran odanawu maadees,

Ashuwa qooriyara adduussa shaatiyan xiixidoganne qassi doyssido ashshuwaa buddenan wottidoge xeeliyode ma ma gees. Waato simi tawu doonaara saasoy yeesi.

Keehippe wogga woykko keehippe gita oyddu gooma oyqqidda biitta goyiya kaame barkka biyodde matan de'iya asaa yashay kokkorssigees. Ha cenggurssaykka haytta tullisees.

Issi dumma dummabay bayzzettiyo keettaa giddon de'iyaa buquray muleera maliyaakko keehi nu wolqqaappe dariyaa xoqqa miishshaa ekkes giidi malana danddayettees.

Kaamee yaanne haa woxxiidi ogiyaa ba duuqqido lambbaa wurssidi eqqenna mala giidi lambbaa duqqiyoo sohuwaa giigissi wottido o duuqqiyoo sohuwaa getettii?

Issi macca aayiyaa ba naata dichchana gaada ba dulliyaan wodhdha uttada samppaa bolli de'iyaa badalaa punnayda de'iyaara nuusi xeellin beettawus.

Bashiyaa medhdhiyaa asati banta bashiyaa medhdhiyoosaara yamaa eettiyoo miishshaa medhdhidoogaa giyaa bayzzanaw ehi wottidoogaa be'iyoo wodiyan eta oosoy keehippe malaales

Issi bitanee karexxidi qassi lo'enna maayuwaa maayidi gacuwaarakka galppuci uttis. Bawukka I de'iyoo heerayikka karexxidi suure beettenna a som'oykka poo'enna.

Issi maccasiya pootuwaa denttidogan haasayada doona dooyaa uttasu ha maccasiyaa ayba haasayiyda de'ay? Ha maccaase sunttay oonaa geetettidi xeegetti? Awude denttido pootoy hagee?

Tukkee zo'uwaan shayettidi de'iyaagaa xeelliyoo wode haray atto tigetti uttidi de'iyoo siiniyaa bolli penttiidi de'iyaagee o soo tukkiyaagetettidi xeegettii eretii?

Cora wodalla naati maarara eqqidi bantta heeray moorettidogaa be'idi dumma dumma heeraa giigissiyoo miishshata oyqqidi nuuni diishin nu heeray moorettopo yaagidi de'oosona!

Timaatime dumma dumma go'a immiya katta ayfe gididi goshshanchcha shooqan mokkees. Timaatime usttawu kattiyo wodiyan qassi a anccidi maanawu danddayeettees.

Asay issi ooso keettaa baanawu woykko ba maccaaseeranne ba naatuura issi issi wode yuuyyanawu qeeri makiiniyo shammees. Tanakka he makiinee maliyo laagga laagga gees.

Dumma dumma qara biratta miishatta woykko so gido buquratta kushe hiillanchchay qoxxiddi medhdhiyo ogee keehippe malaalliyanne bonchchettanna koshshiya hiilla. Ha hiillaa asaa mule bonchchanna koshees.

Darotoo hagaa mala sohuwaan lo''iyaa qumayi diikkonne tana lo''enna gaasoyi hagaa heeran uttiyoo sohoyi injjiyaa darenna. Ha sohuwaan oyidetikka lo''okkonaa.

Tungga ambbaa giddon dumma dumma sohotun dorssaanne deeshshaa bayzziyageeti bantta deeshshaanne dorssaa shaakkidi eriyonaashsha! Ubbaykka issuwa malateeshin aybin eriyonaa giyagee taassi ubba wode oysha!

Nu toophphiya giddon issi issi heeran bana danddiyida dumma dumma wogati de'oosona. Hegeetuppekka issi issi heeran attuama naati bantta huuphiya pixidi oliigoosona.

Keehippe maata meray de'iyo heerappe sintta bagan naa'u wodalla woykko geela'o asatti wolaytta wogaa maayuwa maayiddi eqqidosonna. Ha asaatti wogaa maayuwa maayidosonna.

Saatiyaa koyro wode salo gufantton medhdhida izaawu sunttay oona geetettii? "Saatiyawu qefee baawa shin iita paallees" yaagiyo haasayawu birshshettay aybee?

polisee woykko xaacee makiinay asaappe daro miishshaa ekkidaagaa miishshaa oychchiidi beetees. qassi maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Sa'ay awa ayfee wullin omarissa heeran korinttiyaa wolqqaappe denddidagan ambbay muleera poo"uwaan wajajji uttidagaa xeelliyoo wode he sohoy de'a de'a giisses!

Donoy irxxa heeran asaa naati ancciddi ubba qassikka hara kattara gattiddi kattiddi miyo gade gido katta. Boynnaykka aradda biittan mokiya qumma qommo.

Heezzu maccanne gastta aayooti bullukkuwa maayidi daraphphan bollan uttidaageetu sintta xaafanawu maaddiya mishshay woykko dawutaray beettes. Ha dawutarayikka asay huuphiyan oyiqqanawu metiyabaa aani xaafidi simmi koshshiyo wode ekkidi go'ettanawu maaddes.

Bootta laappun buquraara de'iyaa tiyettanawu go'ettiyo miishshati beettoosona. Etappe guyye baggay zo'o gidi uttin eta giddon issi qeeranna wulla uttaasu.

Macca nne attuma gididi luxetta keettaa maayuwa maayida naati woppa hanotan akeekan luxoosona. Ha naati wontto nu biitteessi gita hidoota.

Daro wode nu biittan asay ay wodenne issioosuwa mintti oottikko he oosuwan murutaa demmiyode ayba ufayss? Woni lo'anawukka bessiyaba gidenneeyye?

La hagee ayba geesaara keehippe woggaa gidida geleshoy ba goynaa guye zaari essidaage issoy issuwaa geduwaa kaalliidi biyaage sinttan asa demikko menttees!

Naa"u Woyiniya burccukkoy paca paca ushshaara diyagee beettes. Ha naa"u burccukkuwankkaa dumma dumma meraara diya ushshay tigettidi pacay diyaagee beettes.

Issi sohuwan cora yelaga naati de'iyosan issi na'iyaa wolaytta wogaa maayuwaa meeguwaasi maayiyo afaladan maayda ha simmada eqqasu. Ippe guye baggaara cora bootta maayuwaa maayida naati deosona. Hagee ayba soho gaane?

issi lo''iya meraara diya bitanee diyaagee eqqidi beetees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Xeekkan keehippe xoqqa gidida keettay ya baggaara beettiyoo sohuwaappe ha baggaara issi kaye sohuwaan eqqida issi macca na'ee sunttay oona getettii?

Darotoo so asaa ufayssay yeliyo naatuuninne demmiyo miishshan baasettees. Issitoo issitoo qassi xoossay cora naatun anjjiyogee ufayssiyaba gidikkonne ha naata dichchanawu barchchiya bessees.

Issi so keettaa asa xalaalay issippe shiiqidi banttana lo'a keenaa bantta ufayssaanne siiquwa qonncissoosona. Qassi eti ubbaykka eta issippetettaa bessiya issi mala maayuwa maayoosona.

Issi gediyaara keehippe daro lo'iya geela'o na'iya ba gediyan wottiddo keehippe puullabay aybba geetetti? Qassikka ha gediya de'ayeege aybba geetetti?

ha shuchcha keettay oogaa malatii? qassi appe ya bagaara ay mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Issi geelao na'iyaa issi bootta wogaa maayiwaa maayada kushiya pude denttada eqqasu. Ha na'iyaa ba hayttanine ba kushiyan beleccaane sagaayuwaa wottasu.

Geela'o na'iya qantta dumma dumma meray de'iyo maayuwa maayidooge keehippe daro lo'iyaa maayo. Ha maayoykka sidama dalgga manttiya wogaa qonccisees.

Issi bootta paraa bolli uttidi ba issi kushiyaanikka qassi tooraa oyqqida bitanee wolaytta wogaa maayuwaa dunguzaa maayido gishshawu ooninne a oonatettaa wolaytta ges!

Qoodan keehi guutta badalaa mittata issi mishiriyaa giyaa epaada ba naatussi kawuwa shammana gishshawu gaada uttidaari miyiyaan issi asinne beettena!

Arbbaa mincce ambbaa toho kuwaasiya citay toophphiya giddon de'iya mino citatuppe issuwa. Ha citay kaa'iyo wode be'iya asata awudenne xalalissi erenna.

Nu heeran hiillanchchati urqqaappe bantta kushiyaa hiillaa go"ettidi medhdhiyoo qumaa kattiidi xaaruwaa woykko jabanaa wottanawu maaddiyaa urqqaa miishsha getettiyaagee beettes.

Toophphee biittiyoo naagiyaa wottaaddarati bantta kaamiyan bolla baggaara uttidi qassi bantta biittee banddiraa oyqqidinne kaamiyaa bolla essi ekkidi gede simmidi boosona.

Naa"u naati wolaytta wogaa qonccisiyaa maayuwaa maayidageti gaxaara eqqidashin issi na'iyaa qassi hara biittaa qonccisiyaa maayuwaa maayidarira ubbay miicciidi eqqidoosona.

Issi issi wode nu biittan asay kawo dooroy diyo wode daro erabashettees. Hegaa gishshawu taani ay parttiyaakka kaafanawu mule koyyikke.

Wolaytta wogaa maayuwa maayidda wolaytta geela'otti issippe shiiqqiddi wolaytta durssa duriddinne qassikka yetta yexxosonna. Bulukkoy puutuwappe meretiya wolaytta wogaa maayo.

Daro asay issippe shiiqiddi uttiddo daraphphan issi bitane cenggurssa aasiddi sissiya zamaana buquran sintta kiyiddi yootees. Qassikka hara asatti oduwa siyossonna.

Attaakilttee gaden lo'o bittan tokkin gakkidi bayzzanawu gidin maanawu maaddes. Ha kattay qassi uteeliyaninne woykko katta keettan mal'ettiya kattin lo'iya quma.

cora asay ziiriyan qoomettidi gazziya kaa'ees. qassi etappe guye bagaara eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma mitaa bonccota malatiyaabati de'oosona.

Kushiyan aattiyoo worqqa malati ekkidi geellatti uttidaagee keehi dark bira ekkes geettes shin he worqaassi gatee woysu bira ekkanaba milatii?

Bootta zaafiya hayittay haytta tukkiyan yeggin qassikka a ayifee ayife tukkiyaara daroto gaxariya asay essidi uyiyo dozza. Ha dozzay payyaatettaa maaddes.

Zin'anawu maaddiya hiittay hiixettido mittaappe giigida alggaa bolli qalamee tiyettiddee? Ha hiittaappe sintta baggaara herega malatiya uttida miishshay ayba geettettii?

zaafeenne maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. appe bolaara saloy duge simmi uttiis.

Asay ba bollaa carkkoy shocidi hanchchayenna mala giidi daro qommo qibaateta tiyettees. Qassi qibaatetu giddon nu galbba shugissiya cora qommo viitaamineti de'oosona giyogaa.

Tamaare naati diyaageeti qumaa miyo sohuwa. appe guye bagaara qassi maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Ekettiyaanne gellettiya asay bantta gallassaa issippe bonchchiyo sohoy beettes. Ha sohuwan dumma dumma puula miishshati beettoosona yedhdhiyoosayikka asa kushen merettida maata malatiyaagaa.

Issi sohuwaan eqqida qoodan heezzaa gidiyaa attuma naati issi kifiliyaa giddon eqqidi bantta xoossaa eqqido sohuwaan woossiidi de'iyaageti nuusi beettoosona.

Issi ba huuphiya dumma hanotan dichidda wodallay ba huuphiya qanxxiyo buquray aybba geetetti? Ubba qassikka ha buqura maadoy aybbe aybbe?

Dro tamaareti timirttiyaa huuphe moconaa pirofeeseriyaa nagga biraana ayssi ixxiyaakkonne dosookkona. I etawu ottobi aybi diyaakkonne be''anaappe giidi yedettiiddi yuuyyoosona.

Dumma dumma meraara qalametti uttida xifatetti de'iyoo gishshawu eta lo'uwaappe denddidagan xifatetti immiyoo birshshetakka darin taani xeella erikke ubatoo ayssakonne.

Issi issi paashiine geliuabati ay meran oosetti yiikkonne coo lo'oosona giyogaa. Ubba karetta caammay ha"i gelidaagee oonanne shamma shamma giissiya caamma.

Kawuwaa seeraa naagissiyaa qoodan naa"aa gidiyaa xaacetti beettiyoo sohuwaan guye baggaara issi woossa keettaa ammanuwaa kalettiyaa cima bitaneekka gaabiyaa maayidi eqqiis.

Ha"i wodiyan daro macca naati bantta sinttaa puulatettaa naaganawu dumma dummabata bantta sinttan tiyoosona. Ha tiyettiyobati darotoo dozatuppenne so mehetuppe beettoosona.

Cora maccanne atuma yelaga naati zannaqqanawu gongolo giddo biidaageetuppe heezzu attuma naati haa simmidi eqqidaageetuppe issoy ba ayifiyan manaxiriya wottidaagee lo'es.

Paaciyaa oottiidi de'iyaa naata be'iyoode kase aadhdhida wodetun kanttissido iita paciyaa gallssay taassi hassayettees. Ubba qassi taani tammanne naa"antta kifiliyan oottido paaciyaa gallssay ubba dogetenna hagaa be'iyoode.

Shammiyobaanne bayzziyobaa sooppe giyaa efaanawunne zal"obaa soo ehaanawu go''iya zambbiilee keettaa kaaran kaqetti uttiis. Ha zal"e keettan qassi harabaykka de'ees.

Hagee darotoo bazon mokkiyaa mittaa qommo gidida ayyookka kuwattaan maaddiyaa haytti baynna mittaa gididagee a bolla agunttay kumidoogaa ayba mittaa giidi xeegiyoo?

Benoi wode aksuume kawoyi ezaani molissidi medhdhido aksuume shuchchaa issi layittaa giddon aapun asayi xomoosii? Ha xomoosuwaappe Toophphiyaa ayibaa demmayi?

Asay dumma dummabaw bantta xaafuwaassi go'ettiyoo xaafo miishshay de'iyaagaa maaraara sa'an de'iyaagaa xeelliyoo wode hegaassi meray ayba lo'es giidetii .

Issi siminttuwaa tiyidi medhdhido shuchchay a liiphphiyan birata malatiyaga tokkidoge de'ees. Appe ya baggaara issi kaamiyaa haattaa giddon qassi de'ees. Ha sohoy awe?

Wogga mitta gidon kuwa gidon daro asay uttiddi aawappe shemppiddi ubba qassikka dumma dumma uyiyobatta uyees. Haga mala gita mittay keehippe koshees.

Issi katamay diccii diccidi ubba asawu xeellanawu dummatidi erenna asaa giddo gelikko tippi ootti bashshiiggees. Taani ha katama malan nusoy diykko ufaytta attikke.

Issi issi keettan asay bawu guuttabawu darobawu bayzzidi ba metuwa kiyanawu ba sooni qeeri mehiya haarees. Dorssay hegaa malawu injjetiya qeeri mehetuppe issuwa.

shuchcha keettaa penggen beetiya cora asay beetees. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Bolla baggaara kareta kootiyaa maayidi qassi garssa baggaara bootta shamisiyaa maayida bitanee zo'uwaara karettaara walahan de'iyaa karabaataa ba qooriyaan qachchidi eqqiis!

Daro biittan macca naati attuma naatuura laggetidi bantta oosuwa oottenna hanotay kiyidi beettees. Shin issi issi macca asay ba oosuwan minnidi wogga xekkaa gakkiyode tana coo ufayssees.

Issi issi asay qamman qamman uyiiddinne duriiddi aqiigiyoo durssa keettay de'iyaagan asay keehi al'o biran ushaa shmmidi uyiyoogee keehi malaaliyaaba.

Issi issi wode nu gaden maata giddon coo mokkiyabatiasawu darobawu maaddoosona. Ubba qooro giddon mokkiya shaashshaynne kosorootee maatta xaaruwa meeccanawu maaddees.

Luxida asay "donoy nu bollawu wolqqaanne ho'uwaa immees" yaagiyogee tumeeyye odoo? Donuwaa anccanawu maaddiya zammaana maashiniyaa gatee giyan woysu biree?

Yelaga attuma naati daro wode ba laggiyakka hara asaakka a a sunttan xeesenna gaasoy aybee? Ubbaykka asaa xeesanawu issi qaalaa waati go'ettiyonaa?

Issi ba zokkuwaan keehi daro biittaa ba'idi uttida zo'o meraara de'iyaa kaamee i miyiyaara haray attin biyoo wode suggidi woykko dom"idi onggiyaaba milatees!

Issi daratiyasaappe pude baggan dere diyaga xeeri naa"u ortodookise ammanuwa kaalettiya asati isso salo mala mera maayin issoy adil'e ciishsha malaa maayidoogee keehi lo'es.

Ba hayttaan yesuwaan guutta guduchchaa wottada bolla baggaara bootta kootiyaa maayidara qassi garssa baggaara qassi karetta shuraabiyaa maayada eqqida maccaara beettawus.

pa laa ha issi maata mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagee ayba lo'ii! qassi a matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona.

Cora attumanne maccaa asay issisan wolaytta wogaa maayuwaa maayidi hayaya leekiyaa attumay kaiyode macca asay sa'an maattan uttidi baqqidi kaidi deosona.

Asay ba shooqqaa goyanaassi giigisoogee beetees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Asay ba huuphiya ufassanawu giidi gidin woykko sooni issibay kiyiyo wode lo'iya ushshata shammidi ehees. Taayyo ubba lasilaassaa siiqoy daro.

Luxetta keettaa giddon cora naati issippe uttidi ba paaciyaa ba paaciyaa oottidi de'iyoo gishshawu eta luxisida izaawu aybanne waayettenan eta xekkaa erees!

Bazzo caakkkaa malatiyaa sohuwaan hagaadan lo''iyaa wogga shuchchaappe bolli bollan keexettida keettayi ayissi keexettidee? Ha keettaa wonttin qammin naagiyayi oonee?

Adil'e ciishshaa Meray de'iyo zhanxxila oyqqida macca naaturaanne qassi etappe guye baggaara deiyaa attumaa naatikka deosona. Qassi muuzzuqqa miishsha kaidi deiya atruma naatikka deosona..

Issi keettaa asay woykko azinaynne machchiya bantta oyddu naatura issippe lo'iya maayuwaa maayidi eqqidosona. Issi mala qottay qooriyanimme kushiyan de'iyoogee dumma quttaa diggis.

Nu heeran gidin hara heerankka issi kushe hiillanchchati bantta kushe oosuwan biittaappe dumma dumma miishshata medhdhoosona. Hegaa bayzzidi biraa demmoosona.

Ispportiyaa oottiyoogee naatuwawu cimawu ubbawukka keehippe koshiyaaba gidiyoogaappe aadhdhidi ootiiyoo wodekka ufayissiyaaba. Oottidi meezetidaba gidikko ubba suusiyaa oyittiyaa lo'o meeze.

Qeeri naatussi shammiyoo maattay xayikko suyqiyan xiileda hanidi ashshagettidi bayzettiyaa maattay de'iyaagaa asay shammi ekkidi haattara maaridi go'ettiyoogee keehippe malaales.

Hagaadan cora asayi heeraa shiiqiyoo wode ayiba yaahii. Issi ayibakkonne iitabi hanin waasoyi kiyin ubba asayi basooppe siyidi woxxiiddi yiidaba malates.

Godattiyo goobana ababacha ha simmada eqqasu. Ha godattiyatoophphiyaa giddon oottada kanttido lo'otettawu simi xoossi immo. Imala lo'iyaa maccaanne attuma asay qoodan daro.

Biliwu siil geetettiya baaziliinee bollaa galbbay meqerettennaadan gita beeraa bessees. Ha baaziinee darotoo ubba galbbaa qommotussikka issi mala haggaazaa immees.

Ha dumma dumma oyqqiyosara de'iya yetta yexxanawu maaddiya wode ehiido zamaana buquray aybba geetetti? Ha buqura maadoy aybba aybba oottiyaage?

Issi na'iyaa ba so giddon hara sohuwaa awanne beennan uttada qumaa kattayda de'iyaara beettiyoo wode i sinttankka qassi hara qumaa kattiyoo miishshati beettoosona.

Hai toophphiyaa kaalettiyaa huuphphe mocconayne kasege issippe diriphphan eqqidi toophphiyaa banddira oyqqidi eqqidosona. Hagaa etti awude polidoba milati? Layttane agina odite?

Issoy issuwa bollan shiiqi uttida kattaa wottiyo sayinee beettes. Ha sayineekka dumma dumma meraa oyqqi uttidaagaa gidishin issi issi keettaa asay hagaa Keenan ba son shammi wottidi bullachchay kiyiyo wode maadettes.

Issi issi wode giyan uttidi ba zal"iya zal"iya asay aybissi zanxxilaa oyqqii? Woni asay giyan aybi aybi zal"ettayakko qoodi wurssana danddayii?

Guutta naati birooni koyro kifiliya geliyo wode eti nibaabiya erana mala ay oottana koshshi? Qassi maxaafaa bollan diya misile etawu ay qonccissi?

ha worqqa keettan aybi beetii? qassi a matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Taani daro wode guutta naati harggishin be'ikko tana yashshidiaggenna. Ubba eta taani aakime keettan daro sahuwa giddon diyageeta demmikko ayfiyara afuttay kiyees.

Issi gelao na'iyaa wolaytta qonccisiyabay deiyo bootta shurabiyaa mayda ajjora soosuwaakko baada shaafan pootuwaa denddaydda deawusu. Ha na'iyaa eqqosappe guye baggara wolqqama haattay saluwaappe dugge wodhdhidi de'ees.

Attuma asati ogiyaa bolli alleeqo shuchchaa hiixxiiddi de"oosona. Daro asay giigiiddi de'iyaa ogiyaa miyyiyaara yaanne haanne simerettoosona woykko zattiiddi de"oosona.

Nu biittan itoophphiyaa giddon keehippe aahonne woggaa gidida abbaa zeeruwaa be'idi de'iyoo wode a sunttayikka qassi gilgel gibee heezzaa yaagiyaage beettees.

Zahara avokaaduwaanne qan'iyaa miyo katta keettay sintta baggaara de'ees. Ha keettaa karen kushiyaa meecettanawu wottido lastiqiyappe oosettida ottoykka de'ees. Ha keettay diga oduwa loyttees. Kattay mal'eena.

Beni nu heeran issi bitanee awudenne a kusheeni oottiyoba xayi erenna. Ubba misimaariyanne madooshaa demmo paydo ubban aybaa bollankka shochcha shocana giidi metees.

Wolaytta soodo ambba baaluwa yara besiya arumay keehippe lo'iyanne qassikka daro kiitta aatiya baalo yara malaata. Ha arumay daro marccuwa kessin oosetiyaaga.

xeelliyoode keehi lo'iya badalaynne maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. uuttaykka eta matan beetees.

Wolaytta wogaa qumati keehin cora gidishin ha birattappe oosettida phalqqidi wottido gomppay canccaretti ekkiyo quma qommoy aybe? Hagaa mala quma awude demmiyo?

Caamay dumma dumma do'attu woykko so mehettu galbbappe paabirkkan merettiya asaa tohuwa puulawunne qassikka danuwappe naagiya maayo qommo. Ha caamay keehippe asaa naatussi koshiyaaba.

Nu wolaytta wogaa maayoy zo'o, karettanne adidhdhe meraappe merettida wolayttassi wolayttatettaa qonccissiya dumma maayo. Ha maayuwa qassi yeettanchchati maayidi bantta biittaa wogaa qonccissoosona.

Zammaana wodee ehiido gaashshiyaa cakkidi utulaa issi baggi qassi gaashshiyaa ayfiyaa issi baggi zaaridi giigissiyaa maashiniyaa xeelliyoo owde ayba malaalii!

Toophphiya baalotaa yamiyan dumma dumma daashshati bantta wodiyan konssoonuwa poloosona. Ha konssoonuwappe gujuwan baalotaa yamee naa"u yuushuwassi gophphe konssoonuwa poliis.

Heezzu macca naati issippe eqqidi he heezzaykka qassi issi mala maayuwaa maayidi issi bollan eqqidi pootuwaa dendiiddi de'iyaageeti beettoosona .

issi salo mala meray diyoosan issi maata mala meray de'iyo keray diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona.

Qeeri naati timirtte keettaa biidi timirttiya tamaarana xayikko etawunne eta so asawu ayba qohoy de"i? Qassi eti ubbay issi mera maayuwa maayiyogee aybawu maaddi?

Bazo milatiyaa sohuwaan qoodan heezzaa gidiyaa geleshoti beettiyaageta xeelliyoo wode eti he sohuwaan uttidi aybaa oottidi de'iyaaba milatiyoonaa nuusi odite?

Amarida asay harasaappe issi haattaa heraa yiidi eqqidaageeti beettiyageeta gidishin eti ayba maayuwa maayidonaa? Qassi eti maayido maayuwassinne wottidi qophiyaassi diya Meray aybee?

Cora yelagatti iraappe ubba qassikka awappe ashshiya yanxxila gidon bagay uttin bagay eqqin zorettiddi de'osonna. Etta sintta bagan daro kaametti de'osonna.

Biron keexettiidi de'iyaa keettay beettiyaagaa sinttan coea asati banttaa keettaa keettaa sinttan eqidaageti beettoosona. qassi he keettatu penggee dooya de'ees.

Heeran heeran de'iya qeera suuqeti heeraa asaassi qoodi baynna go"aa immoosona. Ha qeera suuqetun bayzettiyabati wogga suuqetun de'iyabatuppe al"iyogee attennaba.

keettaa giddon uttida cora asay beetees qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Deree xoqqu gi uttidaagaa matan daro dumma dumma lo'iyaabagi beetoosona. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Naa''u gela'o naati wolaytta wogaay qonccissiyaa maayuwaa maayidi issisan eqqidi miccidi deosona. Ha naati bantta kushiyan borssa oyqay qassi harabakks oyqqogan zannaqqidi deosona.

Keetta gidduwan godaa bollan kaqqidi keetta puulayiyo alleeqo miishshay beettes. Hagaa mala alleeqo miishshaa allaanaa asay shammana koshshenna ayssi giikko allaanaa keettatun lo'enna.

Asay daro wode aybakka gaameelaa bollan woni waani gakkidi caanaa caanana danddayii? Ha woni gaameelaa geesay hara medoosatu ubbaappe waani aduqqidee?

Issi heezzu xeettane usuppun tammu digiriyaa yuuyiyaa oyde de'ees. Ha oydiyaappe ya baggara qassi dumma dumma miishsha wottiyo xaraphpheezzaynne hara oyddekka de'ees.

Attuma asay wottidi darotoo zannaqawu kiyiyoo caammaa qommo gididagee a meraykka darotugee karetta gidiyoo gishshawu wottanawu ayba lo"oosona gidetti nuna!

Hagee diiddi gagi wolayttan erettida yettanchcha gidishin i yexxiyo wode yettay zaallaa bollaara goggiya haattaadan coogidi yololattees. Hanna na'iya mera xeelliyode aykkobashin maayo diyaro keessi olaneeyye.

Issi issi wode asay katamaa kiyidi yuuyyi ekkanawu ba siiqettiyo asaara bees. He wode keehi lo'iya keettaa dori gelidi ba laggiyara lo'o wodiya aattees.

Seeraa naagissiyaageeti woykko poliseti deriyan mittaa coogidi qanxxiyaa asaa he miitta eti qanxxiyoo sohuwaa biidi he asaa oyqqidi qachchi aggidosona

Issi issi attuma asay gadiya bul"iiddi aybissi xikke milatiya heezzu achchay diyogan oottii? Qassi he heezzu achchay diyogaa ayba giidi xeesiyo?

Bodditte ambbaa aysuwan de'iya woosa keettatuppe issuwa gidida kaatolikiya woosa keettay ayyaanaama oosuwappe gujuwan dumma dumma kaafiya immees. Ha kaafetuppe amaridaageeti luxetta keettaa haggaazaa.

Dumma dumma qommo payyatettaswu maaddiyaa mittaa ayipetanne puutetaa ubbakka qa unkkota miyoogaa daro asayi doses. Ha dosiyaa asaa giddoppe tankka issuwaa.

Ha beetiya keehippe irxxanne cora doozattu gido geliddi shemppiyakko asaa ubbayo woppunne irxxi gaanawu de'ees. Ha doozatu shiiqoy daro do'attuyo keetta.

Issi na'ay pudeppe dugee haattay goggiyaagaa Matan eqqidi qophiyaa wottidi allaxxiiddi de'es. Ha allaxxiyo sohuwan xoosi medhdhido mereta gidida haattay shuchchaa bollaara pudeppe dugee gogges.

Issi bootta sharaa giddon de'iyaa issi ataraa ayfiyaa milatiyaage bayzzetiyoo keettan giddon sharaa doonaa keehippe aassidi doyido gishshawu haahuwaan eqqi xeellinkka beettees.

Issi macca adussa gidida na'iyaa muleera bootta meraara de'iyaa qamisiyaa maayidaara ba kushiyaan borssaa oyqqidaro daro attuma naati i geeduwaa ayssi kaallii?

daro anjjetiyaa naatinne qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. cimma asaykka de'ees.

Xaraphpheezaa teenisee lume gezuwan woykko salo gufantton erettida isipportte qommotu giddoppe issuwaa. Ha kaassaa qommoy yaaranne haara naa'u kaassanchchati kaa"iyo kaassa.

keettaa keexxanaassi shuchchaa munaqqiyaa naatuppe ya bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi wogga keettay keexettidaagaa lanqqen issi qeera keettay keexettiidi de'es. He kameettay eqqido sohoykka keehippe puulattidinne gee'idi keehippe lo'es .

cora makkiinay beetiyaagaappe ha bagaara asay eqqiis. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

ussuppun naatikka dangguzaa maayi uttidosona. etikka keehi ordde qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Issi meretay xeelanawu lo'iyaa heeran kaame ba ogiyan ziiriyaara ha simmidi yiidi de'ees. Ogiyankka miye baggaara daro yaaranne haara doozati deosona.

Heezzu asay daraphphan uttidi asaassi qassi sa'an uttissidi asawu odiiddi de'es. Eti odiiddi xaraphpheezzaa bolli zemppidosona xarapheezzay awan daraphphan bollan uttiyoode ani haasayayidda aybakka wottanawu danddayettes.

Shuchchappe giigida woxay bambariyaa daaxanawu daatta badalaa daxxanawu maaddes. Hagaa taani nu sooni de'iyode eraysi. Hagaa daroto demiyoy ganddaana gidees.

Issi mino goshshanchchay ba gadeeni dumma dumma lo'iya kattata tokkidi hegaappe meesi giyogaa. Ubba homppu giya boyyiya barbbariyara demmikko tana uttada ma ma giissees.

keettaa puulayanaassinne asay zin'anawu maadiya alggay des. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Usuppuntta kifilya luxiyageetussi xaafettidi giigida amaarattuwa maxaafaa meray laa ayba lo'ii? Ha maxaafaa oyqqiya uray ooninne moorennan geeshshidi oyqqanawu koshshees.

Dumma dumma ola miishsha caanida kaame elelidi ha simmidi biidi de'ishin denttido pootoy de'ees. Hagaa mala ola miishshay daroto ola demban issoy issuwara walaqettanawu koyiya biittaasa.

Issi lo'iyaa buttullaa giddon zo'o gidida mattoyiya ushshay beettes. Ha mattoyiya ushshaa oyqqidaagee oyssa gidishin akka qassi tigidi uyanawu go'ettiyo naa'u miishshay beettes.

Issi wodiyan wolaytta dalgga manttiya oyshaa suulissidaageetuppe sima piroofeeseriya wodaajjo asappi issuwa. Ha izaaway toophphiya kawotettaa aysuwa maaraa eqettiyogan daro barchchiya be'iis.

Dumma dumma boottanne ubba qassikka hara meray de'iyo maayuwa maayidda asatti bantta biitta wogaa bessiya durssa duroossonna. Etta durssaykka wogaa qonccisees.

Sa'ay biron wonttiyo wode doliya bakkaaliya be'iyogee gallassaa lo"otettaa maacanawu maaddees. Ha bakkaalee awaxxidi doliyogaa be'ikko gallassay awaxxanawu de'ees giissees.

Issi beni wode daro asay go'ettiyoo eraadee de'iyaagee beettes. He eraadiyaa ha'i qassi ayba asikka beniigaadan daro go'ettanaw asi koyenna.

Issi bitanee eqqidaagaappe guye bagaara qassi issi maata mala meray de'iyo badalay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi irxxabatikka de'oosona.

Luxanchchatti luxetta keetta biidi dumma dumma era luxiddi demiya wontto biitta heemiya yeletta. luxanchchatti bantta luxetta buqura go'ettiddi eraa demosonna.

Issi keettaa asay siiqettidi daana koshshes heggattan haniyogan xossay he kettaa asaa anjjes. Ha asati shiiquwan bantta naatura allaxxiiddi beettoosona.

Nu ambbaa ayssiyaagee oge doonan maaraara tokkido mittay keehippe diccidi he ogiyaa puulayi wottidaagee xeelliyoo wodiyan ayba lo'es giidetii .

Ha"i nu wode asay daro heeran toophphiya biittan oottin dureyenna giidi daro biraa shiishshanawu kare biitti bees. Kare biitti biyode paasiporttiya oyqqana koshshees.

Toophphiya giddon de'iya daro zannaqa sohotuppe issuwa gidida erttaale seerida shuchchay keehin maalaalees. I woni shuchchay ay mala mishuwan seerana danddayii!

Ganddaa giddon asay miizzaa essiyoo mittaa bolli geddi oottidi zin"issiyoo zazzaluwaa yaagiyoogaa bolli qoodan cora mittay issippe doorettidi uttidaagee beettees.

Baalay gakkidoogaara asay ubbay giyaa biidi kuttuwaanne phuuphulliyaa shammi shammidi yes shin kuttuwaa gatee kaseegaappe loyttidi gujjis giyoogee aykeena tumee?

Ya baggaara bootta meran tiyettida keettay beettiyoo wode ha baggaara qassi adil'e ciishsha merawu biida mittay de'iyaage he heeraa keehippe puulayiis!

Beni wode ha wodiya mala gidennaagan asay issoy issuwa keehippe siiqoosona. Ubba bantta laggiya demmikko qoommidi yeriyo yerettay hara asaakka daro lo'iyaba.

Siiniyaa meray zo'o qalamiyaara de'iyaagee miyiyaan shaahetti uttida bootta pandishshaa yaagiyooge de'iyaaga xeelliyoo wode coo xeellin tukkee uyiyoo wode mal"iyaaba milatees.

Pude baggi xeelliyoo wode dadettida kaaray beettishin qassi miyiyaara daro qommo sa'n de'iyaa ayfiyawu xeelliyoo wode lo"iyaa buqurati beettiyaageti aybata geetettiyoonaa?

Maraara qoomettidi eqqida issi mala yela naati ubbayikka keehippe lo''oosona. Eti maayyido maayyoyi issi mala wottido caammayikka issi mala gididaage eta puulayis.

Daro maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. ha dozzatu matan asay qassi shooqaa goyiidi beetees.

keehi lo'iya maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. qassi aafoykka a matan beetees.

Qeeri naatussi asay yelettido gallasaa bonchchanaw keehi lo'iyaabaa lo'iyaabaa xalaala shiishshi wottidi he naatussi yelettido galasaa bonchchiyoogee keehi lo'iyaaba .

A miyiyaan kaamee yaanne haa biyoo ogee de'iyaaga miyiyaan qassi ya baggaara wogga keettaa boolan de'iyaa xifatee miyoonne uyiyoo keetta erissiyaage de'ees!

Wodee diccido payduwan asaykka baassi koshshiyabata kunttiyo oosuwa minuwan oottiiddi de'oosona. Keettaa keexxiyo hanotayanne koshshiyabati keehippe ha"i asaassi dexxiiddi de'iyogee qoncce.

Hagee naati awan issippe eqqidi denddido pootokkonne lo'ees gaanawu biittaa bashshees. Etassi pootuwa loyttidabaappe issoy eti eqqido sohuwa gaanawu danddayettees.

Asay ba sooni koshshiya dumma dumma buqurata waati kunaatanawunne go'ettanawu danddayii? Ubba qassi oroottoy asaassi ayba ayba oosuwa oottanawu maaddii?

Wodeppe simmidi heeraassi de'iya awaa suuluwa nne hobbiya zarbbissana giyo hidootan biron diya puutiya asay tokkees. Ha puutiya tokettan asay ufayttees.

Naa'u macca asay duge hokkidi santta tokkidi deosona. Qassikka tokkin oyqqida santta giddope sharaffakka maxxiidi deosona. Santtay ziiriyan maararaa tokkoge keehin haytta aacisanawu injjettees.

Ha'i wodee ehido biittan zerin kattaa keehippe orddisiyaa woykko murutissiyaa madaabariyaa yaagiyoogee beni bootta mera shin ha'i qassi karettawu biida meraa oyqqidaagee yiis!

Wodalla attuma naati issippe toho kuwaasiya kaa'iyo dembban eqqidaageeti beettoosona. Ha naatikka kaassanchcha gidishin ha toho kuwaasiya kaassay eti bantta bollaa minttanawu maaddes.

Issi go shshanchchay hara goshshanchchaappe mintti oottiyogee maaddiyoga awude erana dandsayi? Qassi I zerido kattay daro murutaa immiyo wode dagoy baynnaakko barkka waati denttane?

Qeeri heezzu mitta milatiyaa zo'o meran tiyettidagee eqqidogappe garssa baggaara wolaytta telebizhiniyaa yaagiyaa xifatee de'iyaagee ha eqotay aybaa oottiyaagakonne keehippe aassidi odees!

booratti issippe shiiqidi eqqidaageeti diyaagetuppe bagatussi kacee mokki utaagee beetees. ha kaceekka qassi daro wode asay etakko shiiqiyo wode asaa qayccanaassi eta maadees.

Ogiya bollan kaamee asaa giddon biiddinne yiidi diyagee beettes. Kaamee asaa issisaappe harasaa eesuwan gattanawu maaddiya dumma dumma qottaara de'iyaagaa.

Issi wogganne aaho keettaa keehi puulayi keexxidoogaa maskooteenne sanqqayikka adan keehi aduwwi oosettidoogaa bolli masqqaliya keehi adussi kaqqidoogee ayiba malaali!

Cora qommo shaatee, keree, jabanay qassi hara dumma dumma buqurati de'iyaageta nuuni be'idi nu heera asaa ubbaa he sohuwaappe biidi shaamite giidi odida!

Asaa naatussi sotuwa gakkidi amaliya eesuwan zaaridaban gaayyiya gakkiyabi mule baawa. Gaayyee asaa naatu goofiniya qohiyaba gidikkonne amarida wodiyassi arggaacida asatettaa minttettees.

Bootta maayuwaa woykko qamisiyaa maayida cora itoophphiyaa orttodokise woossa keettan ammaniyaa asay ubbay maarara issi keettaa zattidi geliyaageta xeelliyoo wode yashshoosona!

Hagee miizzaa asay ba kushiyaa wottenan wodee ehido maashshinee bawu yeessiyoo a meraykka bootta gidido buquray miittaa bolli kaqettu uttidagee beettees.

Issi karettaa maayida na'aynne boottaa maayida na'iyaa issi heeraa biidi bantta kushiyan banddiraa oyqqiddi allaxxiiddi beettoosona. Shin eti aafuwan heraappe gaxaa kiyidi kaa'iyaakko lo'o ayssi giikko akeekennan wullana danddoyoosona.

Hagee darotoo ogiya xaphon adhiyaa asay ba biraa kessidi shammidi maana mala giidi ogiyaa xapho oottiyoo guutta miishsha ekkiyaa maanawu laqilaqiyaa quma!

Issi biittan he biittaa kaalettiya polotikaa parttiya giyogee woygiyogee? Qassi polotikaa kaalettiya asi biittan baynnaba gidiyakko he biittaa asay waanane?

Issi zo'o suutta kule curqaa xarapheeza bolli wottidoogaa bolla oyittaara muchuwara, bilanduwaara, oyitaara samppa bolli wottidoogaa matan naa"u gosiyaara maattay diyagee ayiba lo'ii.

Toophphiyaa biittan attuma asaa keena motoriyaanne hara toga miishshata laaggiya cora macca asay baynna gaasoy aybee? Wolayttan daro naa'u goomaawa motoree togettiyo heerati awee awee?

Issi na'ay haattaara biiddi de'iyaagee beettiyaagaa gidishin ha na'ay baanawu go'ettiyo buquray aybaa geettettii? Qassi markkabiya yuushuwan mokkidi uttidaagee aybee?

Wogga wogga gammaama hareta issippe gatti waaxoogan cora asayi toggidi ogiyaappe ogiyaa biyaageeta. Hagaa mala hanotayi nu Toophphiyan daro meeze.

Balgguwaa oosuwa ootiya asay dulaanne bookkiyoobaa oyqqi uttiis. etappe ya bagaara qassi dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Wolqaama naa'u asati issippe uttidi haasayiidi de'iyaageeti bantta tukkiyaa tukkiyaa bantta kushiyan oyqqidi kaa'iiddinne miicciiddi de'iyaageeti ayba lo'oosona giidetii .

wolaytta zooniyan diya daamooti woyde worada giddon diya qaballaiya odiya xifateenne qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Naa'u asati uttidaageetuppe issoy caccara maayuwaa woykko zo'o karettanne adil'e ciishsha meraara de'iyaa maayuwa maayidagee ba oossuwa minnidi oottes. Shin a xaphon issoy kushiya xaaxidi uttiyoogaa aggidi ikka oosuwaa oottana koshshes.

Daro maccanne attuma naati issisan kumidaagetuppe wolayitta telbejiiniyaa odanchchayi issi geela''o na'iyoo ayibakko oyichchiiddi diishshin. Akka wozanan wottada ayibakko odawusu.

Tukkee ayfiya ekkidi zerin biron sa'aappe kiyidi dixxidaagee beettes. Ha tukkeekka dixxi gakkikko qoridi, bulxxidi bulxxoogaa qassi awan melissidi melissoogaa bashiyan shayidi qassikka caddidi jabanan qolidi penttisiidi uyanawu maaddes.

doonan cenggursaa miishshaa wottida na"aappe guye bagaara a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Alleqanawu qoriyan wottiyo miishshay de'ees. Hagaa malay daroto huuphphessa toophphiyan de'iya tigirenne amaara dalgga manttiya asaa. Alleeqoy puulattanawu keehin maaddees.

Issi woggaa suuqiyan kumida bayzziyo miishshati deosona. Ha miishshati issimala gididi qoodan keehin darido gishshawu supper markkettiyaa giidi xeeganawu danddayettees.

Worqqay woni hara ma'idine ubbaappe aadhdhidi al"iyonne qassi lo'iyo gaasoy aybissee? Qassi daro wode issi na'ay ba siiqeessi immanawu harabaappe aattidi ayssi doorii?

Macca naati daro wode bantta hayttaa lukkidi lo'ana giidi dumma dummabaa wottiyode eta hayttay sakkenneeyye? Haakko hegee ta hayttaa lukissiyogaappe atti aggin waani?

Toophphiya giddon cora maalaaliya meretatinne maalaaliya sohoti de'oosona. Ha maalaaliya meretatuppe issoy amaara dalgga manttiyan semene deretun de'iya cilaadda geleshshuwa.

Macca naati bantta doonaa tiyiyoogee issi sohuwan maaraara de'iyaagee beettes. He sohuwan de'iyaageekka qassi hegaa giddoppe daruwaa meray zo'o .

Nu biittee itoophphee bandiraa ba kushiyaan oyqqidi qassi bootta shuraabiyaa maayida issi attuma na'ay wolaytta dunguzaa ba qooriyaan xaaxidi miiccees!

Issi zal'e keettan bootta qooriya biray beettes. Ha qooriya wottiyo biray adussa gidishin naa'utto dakkoyidi xaaxidi puulaa naagiyo miishshay beettes.

Issi bazo milatiyaa sohuwaan asay ba gaden tokkidi dicci maanawu maaddiyaa mittaa ayfiyaappe issuwaa geetettiyaa muuziyaa ha sohuwaan tokettidaaga be'idi de'oos.

cenggurssaa xoqqu oottidi haasayiidi beetiya issi na'ay des. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.